Eya afiya nye tagbadze ye ya. Aha tagbadze, eyike nye be mate ŋuti akpɔ zibra hã makpɔ zibra kple elã vovovowo wole tagbadze hum ye makpɔ eŋu hã, eŋu le afima. Makpɔ eŋu hã le afima yike nye be amewo le eŋua me.